Ɖevisue sɔgbɔ nɔ nu kple ŋtsu ma wo nye ke wole du dzi do go tso egbe me. Atiwo le egbea me ye woto atiawo gɔme le du dzi gbɔ.